Nabona ano zinzuki zo bona, zinzuki zilikwiboyelela kumuzinga kwayo kunzu kwazo. Zilikuza munzu yazo esi bazibo..esibozikolela. zilikwingilaga bazibayila bazilolelela mwo adwena. Bona zibusile awo nenga kezili zingali da izisinga zingile kale

Ari boona ano bayombekha inzu yino iye khukulisa kamafura kesi bitiima binywa, ela boona ne kimikhosi kyene bakhukingona bulayi ta bakhola kye maramu, ela inzu yino bakikhola nga bakyombekha mubisala awo bye green green iwo eh bandu boona bali awo bekhalakile awo tsimotokha tse tsinywela bitiima binywela wene awo kamafura.

Umusani unono bona alikhulyato lyewe lilyato lyamiliya bulayi alikhunyatsa alikho asuba ne khunyatsa khweno khokho kwangelekha lwekhudulo bayombekhkho intsu yagorofa indayi inyene inyene inyene inyene atee igorofa bajombakha shimpi ni lujinji noyo alikhulyato enyene barakho khanayu khayelo khawelo khatsina khayelo khali khuwenokho ne khametsi khabonekhori khabulu

ano bona tsimbusi tsiliwo tsimbusi isi balanga bari tsimburusi yabawo ni kushese tsimbusi ngatsitalu batsiboyele awo bona indwela yayinga shibele wemile awo tsimbusi tsi tsama hunywa kametsi batsi kobosele batsi boyele hubunyasi

bano basani babili bekhale khulyato lyawe numwana mutwela umufiti khamucha khe khafiti balikho baloba tsinyeni ne bamaliya bari tii bakwara tsingubo tsimali lilyaro nalyo lyamaliya liri tii nenga bali khunya khumetsi khunyantsa balikho batima nenga baloba uyu bona wahambilekho inyeni indala

Ari uno bona wa'ambile i'masiki ela weboyelesile luwaya ulwo khu'nzala mbwo ari ulishina sho? uri shishuma shishena nga tsiwaya

Maido bazukile kushibbo awo bona, ee maido wakula umungi umwene mwene aneta bulayi kabisa bilimmwa byamugana butafu nabi. Bona baluka akebbo iwo bakaluka bulayi nu mus... Abonekele afanile umuseza imikilewo bona asililile alolele maido yo amupangile wo mungi kabisa mbo uwekugulisa mbo shina.

nabone enimilo, enimilo eyu bona enimilo balima bilimwa nanga ebimanyikha ,balimamo bilimwa nenga babilimila mutsilayini mutsilayini mutsilayini, bintu bye gurini gurini guruni mbo bulatsi, bwafano ori bulatsi nenga bayikhurakhamo tsitsila nenga enimilo engali, hari kwetayikho khuliko bitsaala bye gurini

Bona, inzu ineno ibonekha faana ili inzu ye Wele iye khukhwisaya, bona bakyibyala kimisala kine iburangisi kamasala kamalayi naabi, ela ingene boona bakiwakha irangi iye yellow bakiwakhakho ni iye red nenga inzu iyi bakileyisa nenga ibonekha inzu ye Wele iye khukhwisaya.

bona ari nabone intzu iyekhwisaya wele ikanisa ikanisa ikanisa bona bakyimbekha mubulayi bubwene bakimilisa ilala bakidisainingila ilala kamabati kamasha kamabesemu kimilyango baakhakakho kimiwanga ela babowa ni tilosi ni kumulilo kwe shinyakasi bona kwakyenda.

Basani babili bo bona bali khunyanza khu lyato, bali kha basuba ni lilyato lyabwe khunyanza ne kimikango bakuwa kametsi ne kukwato kwene kukali kuleyi kuleyi nenga berirekho tsinyeni tsilikho.

Bona ano mayi uyu akhola buzinesi yewe iye sumbusa eh boona khaboowa sumbusa mukupapula awo, ari wakhalangile ukundi boona wabikhilekho awo ano umwene wakhubonekha ma kumurwe ta naboone busa kamakhono khaka bowa sumbusa eh amurere khukhapo awo.

Boona khakijana akha henyusile kumuhono mungaki hakwarire e'tishati iyaho imbesemu, hali ango henyusile kumuhono mungaki khatasile hali mu nabikali ta hali hahenyaya hali mumbela tsaho emola busa hasilile awo haryo

Tsinzu itsi batsombeha shimbi ni muluchinji batsombeha shimbi ni luchinji tsintzu itsi batsombeha tsamiliya, tsamiliya bulayi naabi bayombeha shimbi ni luchinji ela amaliya busa ali tii ni shindu shosi shiliho shimali hurusaho hubona tsintsu tsimwanga-mwanga tsonyene

Ingokho itwaya boona yaninile khu makyuma ako, itwaya ili kingitayi, yakonile, yemele khumichuma ikyo yakonele kumuchuma ukwo kuli nga kwesi babikhawo itanka ye kametsi, boona inzubi iliyo iye kamabaati kamawanga nenga kamatakhale, katalakaka ne kimichuma ikyo bakiwakhaka iranji iye blue nenga mbawo umundu uliwo taa, naboone ingo iliyo iye kingitayi ingene ya konele yemile khu machuma ako.

Bona hari intsu tsyayobekhewa inzu yayobekhewa ne mumabaati kamakhale ili mu matore awo, bona ikindi iliyo iryo basyili khu kiroofinga ta niyo bajombekhile ne indala yekamabaati katalaka ela tsyombekhewa bona mumisaala, wo ni kamatore kali awene.

Boona khari khano bayombekha tsinzu bayombekha mubungi tsetsi gorofa kwegamba bakhola buusa nga esiteti batsibwayila bitsala bimuli bamiliyisa mubulayi bubwene batsiditsiyininga batsihakha irangi iyayellow kwegamba elibutsa, tsinzu tsiliwo mubungi

umusani wakwarire ikofila tsingato isati imwanga ni nyondo awene awo alinga uli hubasa imetsa wenamilile aho abowa imetsa iye bibyuma eh nenga akirusile ibulafu wemunzu iburafu hurwanyi hulinga huvaranda nga wenamilile nabi nabi